Abezempilakahle bathontisela umuthi emlonyeni womntwana omncane ukuze ahlale evikelekile emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo.

Umuntu osekhulile ugeza izandla emanzini aphuma empompini. Amanzi ahlanzekileyo njalo uhlanza izandla zakhe.

Umntwana omncane ogeza izandla emanzini aphuma empompini ukuze izandla zakhe zihlanzeke.

Owesilisa lowesifazane okutshengisa ukuthi ngabathandanayo , bavakatshele kwabazempilakahle esibhedlela

Abesifazane okutshengisa ukuthi sebekhulile bathwele amaphepha bahlezi bamelele ukuthola usizo esibhedlela.

Isakhiwo sesibhedlela, lendawo ehlanzekileyo lamaluba ahlanyeliweyo ngaphandle kwezakhiwo.

Indlu zemtholampilo lapho okuhlala khona izigulani lapho izigulani ezincediswa khona

Isixwayiso nxa kungaba lengozi yomlilo esibhedlela. Imbodlela ebomvu abayibiza ngesikhiwa bethi yi fire extinguisher isebenza ukucitsha umlilo.

Udokotela uxoxisana lesigulane ubhala phansi lokho akutholileyo esigulaneni isigulane sihlezi sibukele udokotela ebhala.

abafundi abenza izifundo kwezempilakahle kuqakathekile ukuthi bazothole lezo zifundo ukuze bancede izigulane

Isakhiwo sesibhedlela esihlanzekileyo, iminyango ivuliwe ukubana kungene umoya .Indawo yakhona ihlanzekile okwamagama.

Owesifazana uchaya izicathulo kuthi abesilisa ababili bayabonisana phandle kwamabhilidi emtholampilo.

Izakhiwo zesibhedlela ezigonjolozelwe yizihlahla lebhakani elimhlophe elitshengisa ibizo lesibhedlela okuthiwa yiBugaragara Health Centre.

isakhiwo sesibhedlela esilombala olithanga lowesifazane ohleziyo lowesilisa omileyo abamelele ukusizwa esibhedlela

Imota emhlophe yohlobo lwe"Nissan"esetshenziswa njenge ambulensi esibhedlela okuhambisa izigulane lemithi endaweni ezitshiyatshiyeneyo.

Abezempikakahle bethekelela umama otshengisa ukuthi usekhulile, olomntwana omncane. Owesilisa, owezempilakahle, udlala lomntwana ebona ukuthi uphilile kakuhle yini?

Izakhiwo zesibhedlela lezihlahla eziluhlaza tshoko ,lebhakane elikhomba indlela ezitshiyatshiyeneyo zesibhedlela ukuthi abantu bengalahleki.

Owesifazana ohleziyo otshengisa ukukhathazeka kakhulu owesifazana utshengisa ukuthi uzwa ubuhlungu ekhanda

Lesi yisigodo esisentshenziswa yimpuputhe. Impuputhe ngumuntu ongaboniyo emehlweni. Lesi sigodo uyabe eseisebenzisa ukuthi athole indlela.

Okufakwa enyaweni uma wephukile ukuze unyawo luphole kakuhle lokho kuncedisa unyawo ukuthi lungathunukali kumbe uhambe kabuhlungu

Imota yesibhedlela esetshenziswa ukuthwala izigulane lemithi kusiya endaweni ezitshiya tshiyeneyo imota le ibizwa kuthiwa yi ambulance.

insimbi yokuhambisa esetshenziswa njengodondolo insimbile isebenziswa ngaba gulayo kumbe abalimeleyo loba abasebegugile abangasa kwanisi ukuzihambela

Kutshengisa umuthi okuthiwa yisore throat spray. Umuthi lowo usetshenziswa uma umphimbo ubuhlungu.

Amaphilisi ohlobo lweloperamide atshengisa ukuthi engaba elapha umkhuhlane wohlobo lwesihudo.

Amafutha ohlobo lwe-alovera krimu. Amafutha la ngawo kugcoba emzimbeni ukuthi ijwabu lihlale licazimula njalo.

Uhlobo lomuthi okuthiwa yicholrestore, umuthi lo usetshenziswa ukuyehlisa izinga lamafutha emzimbeni.

Kutshengisa umuthi we Osmodrops. Umuthi lo usetshenziswa ukuthela emehlweni nxa amehlo ebuhlungu.

Amanzi afakwa emzimbeni ngenalithi uma isigulane singaselamandla. Lawa manzi ayaphathisa isigulane ukuthi sibe lamandla.

Kutshengisa umuthi wohlobo lweRobitussin chest cough umuthi lo usebenza kuzigulani ezikhwehlelayo.

Ibhuku lesibhedlela lapho okubhalwa khona abantwana abayabe bephiwe usizo kumbe abantwana abayabe bephiwe imithi esibhedlela.

Udokotela wesifazane we"Kigali Dermatology Clinic".Udokotela uKayitesi Kayitenkore .

Owesifazane ubambe umntwana ongumfana ukuze athontiselwe kakuhle ngowebutho.

Ibhakane elitshengisa iclinika yeSalus njalo litshengisa ukuthi iclinika le ivulwa ebusuku lemini. Litshengisa lenombolo ze phone yaleyo clinika.

Imithi yemihlobo etshiya tshiyeneyo ebizwa ngokuthi OSTEOMIN, Gamalate le Calcivita.

Isakhiwo salapho okuthengiswa khona imithi ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza elibhalwe indawo yalapho okuthengiswa khona imithi.

imihlobo lemihlobo yemithi iqoqiwe endaweni ehlanzekileyo lapho okumele ihlale khona ilungiswe kakuhle

Iqembu lomdlalo webhola lokukhaba lithakazelela ukunqoba emidlalweni yabo

Owesilisa ugeza ezandla zakhe endaweni ehlanzekileyo emanzini aphuma empompini ukuthi izandla zakhe zihale zihlanekile

Iphepha elikhuluma ngempilakahle zabasakhulayo lokuthi ukuzithwala kwabasakhulayo kumele kuphele kungabikhona.

Abesifazana abathathu bahleli balindele ukuncediswa emtholampilo, babala ugwalo.

Owesilisa ogqoke okumnyama ohleziyo onatha amanzi , okutshengisa ukuthi uqeda kugijima njalo udiniwe.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ukuzwa ukuthi igazi lihamba kuhle kumbe inhliziyo itshaya ngokufaneleyo.

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa njengomuthi. Egangeni uthola imithi yesintu etshiyatshiyeneyo eminengi.

Imithi yesintu yelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Imithi ilakho ukusetshenziswa iwonyisiwe kumbe iluhlaza tshoko isesemanzi.

Abalimi bomuthi wesintu besenhgadini lapho abalima khona. Lemitshina yabo abayisebenzisayo ukulima.

Imithi yesintu etshiyatshiyeneyo eminye yizihlahla eziluhlaza tshoko eminye yizithelo.

Isivande esilamaluba amahle aluhlaza tshoko lezihlahla lezakhiwo ezilombala omhlophe.

Imithi yesintu etshiyatshiyeneyo ewonyisiweyo ukuze isebenze ngokuya kwesikhathi imithi leyo isetshenziswa emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo.